Abakinyi barindiriye ko urukino rutangura bariko bararamutswa n' abategetsi batandukanye bari mu kibuga baje kurorera ugwo rikono impande yaho hariho inzu ndende cane yubatse mu buryo bwa kijambere.

Ubwiherero bw’abakobwa ni bwiza cane bufise umuryango mwiza cane ukomeye , usigishijwe n’irangi ryera hamwe n’amatafari meza cane yo mubwoko bwa kijambere aturiye.

Ubwiherero bwiza cane bw'akazuka sugumwe ku ruhome harasukuye hasa neza cane, ariko hasi haraboneka ko hari umwanda mwinshi cane hadaherutse gucishwaho umukubuzo.

Isomero ry'umwaka wagatatu B ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise umuryango mwiza cane, usizwe n'irangi ryera, haruguru hariho umuntu yambaye impuzu zera.

Inzu nziza cane igeretse kabiri ikaba yubatswe muburyo bwa kijambere yubakishijwe amatafari aturiye, ikaba ifise n'inganzi nziza cane, ikaba ikikujwe n'ivyuma bikomeye cane.

Ikirasi gito cane kiri mu munyeshure yicaye afise ibitabo n'amakaramu hamwe nikaye imbere yiwe biboneka ko aho hantu haheze igihe kinini cane hatasubirwamwo.

Ikibugaiciza cane kirirwe imiduga itandukanye hagatiy hakaba hahagaze abantu inyuma hakaba hari uruzitiro runini rw' ivyuma iruhande yaho hakaba hari ibiti vyiza cane vy'isakaye.

Inzu nziza cane bibazwe mu buryo bwa kija mbere ikaba yubakishisha matafari aturiye meza cane ikaba isihitswe amaranga meza cane imbere bakaba bahateye udushurwe dwiza cane iruhande hakaba hari iyindi nzu nziza cane igiko hujwe n'ibiti vyisakaya.

Ikirasi ciza cane cagutse kirimo intebe nziza cane n'ama meza meza cane, ariko ibitambara bitandukanyi hariho iritukura iryoubururu hamwe n'iryo umuhondo hakaba hariho n'ibindi bikoresho vy'ishure biri ruhande.

Inzu ishaje cane ifise ibikoresho vyose bishaje imbere yabo hakaba hariho igomba biboneka ko aho hantu hahaheza igihe kinini ata mirimo baharangurira.

Amashure meza cane yubakishij' amatafar'aturiye, imbere yayo harih'abanyeshure, hariho n' ikibuga kinini kirimw' uducekeri tw'amabuye, hariho n'ibendera ry igihugu cacu cu Burundi.

Amazu meza cane yerekana ko amaze imyaka myinshi ahari, hariho ayafise amabati mashasha n'ayandi afise amabati ashaje , imbere yayo hariho utwatsi twiza cane duteweho.

Inzu nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, igeretse kabiri, yubakishije amatafari aturiye .Iriko imiryango myiza cane ikomeye , ikaba ifise n'ingazi ziduga hejuru mu yindi nzu.

Umwigisha wo mumwaka wa mbere iyo ariko yigisha abana bato cane bakiriko baramenya guharira, arabereka ingene baharura ibiharuro, akabaha n'udushusho barabirako ivyo bihahuro kugira bashobore kubimenya.

Inzu nziza cane igeretse kabiri yubakishije n'amadirisha meza cane, ifise amatafari aturiye, isize amarangi y'ubwoko bubiri:ubwoko bw'iritukura, n'ubwoko bw'iryera.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye, n'imiryango isize irangi ryera, n'amadirisha. Imbere y'ayo hariho umuntu yambaye impuzu zera.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye igeretse kabiri. Ifise ivyuma bikomeye cane biyifashe hamwe n'ingazi zikomeye cane zo kudugirako.

Ikibuga caguze cane, ariko kirimwe umwanda mwishiwi vyatsi bidaharue imbere yaho hariho amazu meza cane hejuru hari bicubisa neza cane vyerekanako hari akazuba kariko karaka.

Ikibuga kinini cane abanyeshure bariko bakiniramwo inkino zitandukanye, imbere yaho hariho inzu zitatu. Harimwo imwe biboneka ko ishaje n'izindi zibiri zikiri nshasha.

inzu nziza yubakisihije amatafari aturiye iruhande yaho hariho isuku rike cane kandi aho hantu herekana igifungu cinshi cane ikirere cerekana ko imvura ishobora kurwa.

Ibarabara ryiza cane riteyemwo utwatsi imbere hariho imodoka hepfo hariho inzu zibiri harimwo iyigeretse kabiri n'iyindi iriko umunara hejuru.

Ikirasi ciza cane kirimwo intebe zomubwoko bwimbaho cubakishijwe amatafari aturiye meza cane ,mwigisha yadusavye ko iyo dusohotse muri co kirasi twosiga ibikoresho vyose vyishure.

Ikibuga kirimw' ibiti bibiri, munsi yavyo har' imiduga, hepfo yaho har' ikigo c' amashure cubakishijwe n' amatafar' ahiye n' amabati yirabura, inzugi n' imiryango bisiz' irangi ryera, imbere y' amashure har' ibikinisho vy' abana hakikujwe n' uruzitiro rw' ivyuma bis' ubururu hasi har' ivu ry' umsenyi.

Amashure ashaje cane, biboneka ko n'amabati ariko arahera; imbere hariho abanyeshure n'ikibuga kinini cane, kirimwo inkungugu nyinshi biboneka ko aho hantu ata mvura iherutse kugwa.

Ikirasi cubakishije amatafari aturiye kikaba kiriko ikibaho ico kibaho kikaba canditsweko amaranga abiri y'ingwa zitandukanye hariho ubururu ngera.

Ikirasi ciza cane cubatswe mu buryo bwa kija mbere cubakishijwe amatafari aturiiyemeza cane hakaba hariho intebe imwe gusa ikozwe mu buryo bw'imbaho ku ruhome hakaba hariho ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa z’amaranga atandukanye.

Ikirasi kirimwo abanyeshure bariko bariga, bane baboneka bafise umwambaro w'ishure wera, abandi babiri baboneka umutwe gusa, imbere hari umwigisha ariko arigisha hamwe n'ikibaho.

Inzu nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, igeretse kabiri imbere yaho hariho ikibuga ciza cane kirimwo urucekeri rw'amabuye matomato.

Ikirasi kinini cane cubatswe muburyo bwakijambere, hakaba hariho intebe zitatu gusa zikozwe muburyo bw'imbaho, k'uruhome hakaba hariho ikibaho kirekire gisizwe irangi ryirabura.

Umwigisha yaduhaye ikibazo coroshe cane co gukora c'ukwishura ego canke oya anadusaba ko twogerageza tukagikora neza kugira ngo tuzeturonke umwimbu mwiza wo muri ikino gice canyuma c'umwaka.

Ikibuga ciza cane cagutse kiriko abanyeshuri batatu bariko bararengana i ruhande hariho inzu nziza cane igeretse kabiri imbere yaho hariho igiti ciza cisakaye.

Ikirasi kinini cane kirimwo ibintu bitandukanye, harimwo ibitabo vy’ubwoko butandukanye biteretswe kububati, n’amameza n’intebe iruhande yavyo hamwe n’ibipukuru birimwo ibintu bitaboneka.

Ikibuga ciza cane kiriko amashure meza cane ageretse kabiri hariho nayoategereze hagati hariho ibendera ryacu ry'uburundi hamwe n'abanyenshi barikubararengana.

Ububiko bwiza cane bubitse ibintu bitandukanye harimwo ibitabo vyiza cane hamwe n'udufuko nudusashe hamwe n'ikidaji kimwe c’ifanta.

ikirasi kirimwo ama meza ateretsweko i mashini nyabwonko zitandukanye zibiri ziraba ubw'inyuma izindi zikaba zifukishijwe n'agasashe kirabura

Iyo turi mwishuri umwigisha canke umuyobozi yarakunda kutwibutsa cane kwandika itariki kuko ibaho kugira ngo tuze turabyibuka no kuvyandika mu makaye yacu igihe cose duhaye turafata amanote.

Ikirasi kinini cane, kirimwo intebe zikozwe mu buryo bw'imbaho kikaba kimaze igihe kinini cyane kidasubirwamo ngo bakigire isuku ry'ukugira ngo bagisige irangi, hejuru yaco ku mpome hariho ikibaho kinini cane canditsweko n'ibintu vyingwa bitandukanye.

Umurima mwiza cane urimwo amateke n'imyumbati, hagati hakaba hahagaze abantu babiri batandukanye, umwe n'uwigitsina gabo uwundi n'uwigitsina gore , bakaba bompi bunamye bafise icuma mu minwe.

Ikirasi kinini cane cicayemwo abantu batandukanye imbere yaho hariho ama mashini nyabwonko, biboneka ko bariko barakora ivyo bintu bakoresheje izo mashini nyabwonko.